Mushibina, shibiina shino mulimo tsi desk babana bakwarile uniform ufanana bikhale mushibiina muno bali ni bitabu byawe khutsi deski baloleye iburangisi.

Bisaala bya green, khushisaala khuno khuli shiswi, shiswi ishino shilikho khanywinywi, khanywinywi akhano khemujranji iya yellow, khali khukana khukhwingila mushiswi ishino.

Luguddo lwa'murram khuulikho tsingafu, tsingafu tsino tsili khukenda, tsilimo tsingafu tsimbulu ni tsi'moosi khundulo khwe luguddo luuno khulikho bisaala ni bunyaasi nga byaboyana

Shitsakha shino shilimo bisaala ,bisaala byabowa kamasaafu ka green khushisaala khuno khulusaga khulikho itsukhi ,itsukhi ino yayibusa ashifo atwela yakhola shibuwe .

Ango ano aliwo tsitsu tsibiili itsu indweela bakyibimbila bunyaasi ikyindi kamabaati , ango ano khulusha imbakho bunyaasi taa tsindulo aliwo bisaala

Bimuli bikali bimuli bino bibonekha bulaayi, khushimuli khwakwilekho shikuku oba shilange namudyoli Ali khususunamo byakhulya byewe

Kametsi kamakali, khumetsi khuno khulikakho bibindu nga kamabaale ,khundulo waliwo umundu usungile inyeni khu lukoye, alinga uwama khukyamisa mumetsi khukiloba khumulobo

Kameetsi kamakali khundulo khwe kameetsi kano khulikho kamaato kakemikha, lilyaato lilala lili khu meetsi, umusaani mutwela ali khulikyesa ni kumukango. Khundulo khuno babandu bimikhilekho, shatayi waliyo bunyaasi ni bisaala.

Shisawe shesawe shino shamiliya shee bunyaasi khulikho babana abinyaya kumupila bakwarire tsinanga tsilimo bubesemu ni buwanga ni tsimbale tsa blue, ukundi wakwarire tsinanga tsa blue ni umusani ubalekela akwarire tsinanga tsi’mali ali akari wawe ali khubalekela .

Tsingubo tsesi babetsa mulikhobolyo lye’shisaala tsilange uri back cloth batsirele iwo isi bakulisila .

Ango ano waliwo shishombekhe shishakora , bashombekha mubisaala ni liloba ,khungakyi bayombekhela kamabaati kumulyango kumwikule , khwidinisa khulikho i’radio , khwitikiyi umusaani wikhalekho ukundi ikhaale khundebe yesi babetsa mubisaala.

Umundu yuno abonekhananga umukhasi warundula kharu ela khulikho ear ring iwanga khumurwe wakwarile shikhofila shesi babuwa mubunyele.

Mushitsakha muno mulimo bisaala bikali ni bunyaasi ela bya green, mulimo ni kimizinga kye nzukhi kili mu rangi iwaanga kyesi bombekha mu line. Mulimo kumuzinga kumulala umuundu uwa utaya inzukhi wisabikhile khumurwe shikofila, ni overall khu mubili, ni tsi glove ali khutaya bubushi.

Kumukunda kuno , kumukunda kuno kulimo bilimwa, bilimwa bikali ela bilimwa bino bili bye nabukubo, nabukubo uyuno wayana kamasafu kamaleyi ela kamanefu byosi bye green, khhundulo khwo nabukubo uyuno iliyo bisaala bikaali.

Syimuli, Syimuli syino syibonekha bulayi syamiliya. Syimuli syino khundulo khwayo khulikho i'rangi iwaanga, khukari khulikho i'rangi iya nabinzaali. Khu syimuli syino khukari itsukhi yakwilekho, itsukhi yino ili khesusunamu bunule, bunulu bwesi irambisa khukhola bubukhi bwayo.

Kumukunda, Kumukunda kwa nabukubo isi babyaala mu line, nabukubo yuno wamiliya, khundulo khulikho kumukunda kwe bunyaasi.

Mulukyinji, likyinji luno lulikho bilimwa byesi babyala mitsi layini byabonekha bulayi mululungwa lwamo mulimo ibindu bilinga kamatoore ibyatsowamo lukyingi luno lwosi bubonekha irangi iya green.

Shimuli shimuli shino shimiliyu ela shili mu ranji iya nabinzali ,khushimuli khuno khwakwilekho itsukhi ,itsukhi ino ikhususunamo bunulu bunulu bwesi irambisa khukhola bubusi bwayo.

Kametsi kimikhono kino kya'ambile i'ngeni yiino isili mumetsi i'ngeni yiino kumubili kwayo kwayitsolaka mutonyisa bumaali

Mukyewa muno mulimo bunyaasi bukali ela bunyaasi bwa green, mulimo ni shishili ,khu shili khuno khanywinywi khimikhilekho ,khanywinywi khano khabonekha bulayi khalimo tsi'ranji muli imali, iýa blue ni imbesemu khu mubili kwayo

Kamesti kamakali ela kali khubonekhana nga ka blue ,khumesti khuno khwakwilekho khakhandu khabonekha bulayi khali muranji embesemu ni iya nalunyasi akhandu khano isi khakwile khakholele lilowo mumesti kano.

Ango ano waliwo itsu bakyombekhela kamatafari ni kumuyekhe, ilikho kyimilyango kyibili kyebibyuma, waliwo umukhasi uwikhaye ali nibabana babili ukundi ali ukhweya ango khwitikiyi wa'ambile lulweyo, ukundi wokeseleye kyimikhono kyewe mubana ibo.

Ano waliwo bisaala byesi babyala khu nursery bed babirusa khu'nursery bed babirawo mubuvela balinda abandu babiyile babikule babiyile babibyale, waliiwo i'nursery bed isi babasa mubisala ni bunyaasi shatayi waliyo bisaala ni'nzu

Kameetsi kamakali antsye amalisile ela karandarire, khu meetsi khuno khulikho lilyaato, lilyaato lino babaandu bikhaalekho, babaandu bano barere kimirobo kyabwe mumeetsi bali khuba nga baroba tsingeeni.

Kametsi kamakaali khundulo khwe kametsi Khuno bali ni bindu byesi bombekha bindu bino fana buli bulalo shatayi iliyi shikenta shilinga lunkingi

Kameetsi kamakali khundilo khwekameetsi khulikho shishombekhe shileyi shatayi waliwo shikenya shilikho shisaala ni shishombekhe.

Shi shindu shesi babetsa mubisaala, shesi shilinga shesi binyayisa khumetsi shili khu meza awo, ni shi shindu ishindi shilinga lulwelo isi basunga oba shi shili khwitikiyi.

Bimuli, bimuli bino bikali ela bimuli bino bibonekha bulayi bili murangi iya blue itsukhi ili khupamburukha itsa khukwa khushimuli shilala inunamo bunulu bunulu bwesi irambisa kukhola bubushi bubushi bwo byayeta babandu.

Babandu besetsa bane numukhasi uli inyuma wawe bakwarile bikwaro byabwe byesi beboyele bibesemu, balala mumilo bareremo bunyele nibabandi barere ni khumurwe bunyele

Mushitsakha muno mulimo bunyaasi buleyi bukali ni bisala bikali ,mushitsakha muno mwabiramo lugudo lwe liloba mulimo imotoka iye balambuli ikhutimilamo ,atse angolobe ,inyanga ili khukwa.

Shirimba shino shilimo bibyombekhe bikali ni tsingudo tsingali tsindala tsayakanana, waliwo i round about ni bitima bili khutimila khutsingudo tsino.

Umundu wakwarile isati indeyi kamakhono, kamakhono kewe kumulala kulikho khapangiri khamali kukundi kulikho isaawa wa'ambile ishindu mumikhono musikalabo alikhurambisa

Kameetsi kamakali khumeetsi kano khulikho lilyaato ni binyaasi bya green khundulo khwe kameetsi khuno khulikho kamaato kakimikha kesi babesa mubibawo khundulo khulikho babandu balikho ni khunduro lweno waliwo binyasi bya green.

Tsibafu ni butasa baramu bilimwa mumuli cucumber ,pilipili umubesemu ni ukundi uwa green ni tsi carrot batsirawo.

Kamatete kesibalya , Kalange uri tsisenene bakakhalanga bulayi kanula kamatete kano kali ano

Kameetsi kamakaali, khundulo khwe kameesti ukhuno khulikho bisaala bikaali ne kamabaale, umusaani mutwela ukhupile sikhaalu wemikhile khundulo khumabaale, wareye kumuloobo mumeetsi anyalise khuwamba inyeni.

Umuundu, umuundu yuno umuzungu, umuundu yuno ali khusaaba kamakhono kewe wekuule i'tap ali khurambisa ni sabuni ali abundulo mu shichebe.

Shimuli shimuli shino shamiliya ela khunduro khwasho khulikho iranji iya’yellow ni khukari khulikho iraji imali ,shikuku shakwile khushimuli shino shikhususunamo byakhulya byasho .

Kumukunda bakulima bulaayi umusaani winamiliye wakwarile ingofila kumurwe wahambile ni indowo ali nga uli khutsukhilila bilimwa bitsowe bulaayi.

Abana, babana bano belisomelo oba basomi babana bano bakwarile uniform ufanana, babana bano bulesi bubonekhana nga bwabayile betsi khunakito yino balikhunywa kametsi bawose bulesi

Shi shombekhe shileyi shombekhe shino shili shelisomelo lisomelo lino lili nibuyongyo ela lili ni binayu bi tanka mwesi batuma kamandu nga bakanyolele mu compund.

kyimuli, kyimuli kyino kyibonekha bulayi khunduro khwasho khulikho irangi iya nabinzali khukari khwasho khulikho irangi imali.

Shitsakha, mushitsakha muno mulimo bisaala bikali bilikho kamasag=fu kamabambali shitsakha shino mulimo li nani, li nani lino lyamaliya mumoni lili ni kyimyoya kyimikali khumubili kwayo, linani lino lili khukyenda

Ligari, ligari lino lili khukendela khu railway oba kilange ori inzila iye ligari. Khundulo khulikho bisaala bikali.

Shimuli, shimuli shino shimiliyu shibonekha bulayi era khundulo khwe shimuli shino khulikho i color iya yellow, khukari khulikho i color imali, shikuku shyakwiye khushimuli shino khukari shili khususunamo bunule shilye.

Kameetsi kamakali lwatayi waliyo lukyingi ni bisaala babandu bali ino bataru, umwana wengofila ya blue kumurwe wahambile inyeni wagyisungile khuluguwa alinga wama khu kyamisa mumetsi.

Shibina, lidinisa bakikuye babana bimikhile mwi’dinisa baloleleye ibulafu ,abana bano balala basangalile kameno kawe kabonekheleye.

Umwana ureye earphone Oba headsets mumilo mwewe , witwikhile ibundu byesi abowele mukhasawu khumurwe , inyuma wewe waliyo ipikyipikyi ili khutima , shatayi waliwo bisala ni bunyaasi bibyamalisa.

Kameetsi kamakaali ,umundu wesaani yuno ne umwana bawambile bibindu byesi binyayilakho khu’meetsi ela bimikhile mumeetsi , shataayi bibwombekhe byabonekhelele.

Mushitsakha muno mulimo bimuli bikali ,bimuli bino bibomekha bulayi khushimuli shitwela itsukhi yakwilekho ikhu susunamo butokote ,butokote buno bwesi itsukhi yino yiyetesela khukhola bubishi bwayo.

A'ngo wano waliwo bibyombekhe ni bisaala bikali mushisaala sitwela mulimo tsimeza isi babasa awo barakho bibindu byesi bakulisa muli tsinyanya ni bibindu i'bindi umukhaasi ali'a wabowele shitambala sha blue khumurwe, wakwalire ni gomesi i'bweni wewe waliwo kamatoore

Shichewa shino bunyaasi mbakho taa mulimo tsisoolo tsisoolo tsino tsibonekha bulaayi khumubili kwatso khulikho tsiranji tsibili mulimo iwanga nimaali tsisoolo tsino batsilanga tsi'zebra shatayi waliyo luchinji

Mushisaali muno mulimo imotokha, imotokha iye balambuzi ili khutimila khulugudo, khundulo waliyo lukingi bunyaasi bukaali, isoolo isi balanga itika yimikhile khusikewa yalolele shamwalo.

Mukyeewa muno mulimo bunyaasi buleyi ela bwo green mulimo ni kunywinywi kuno kwabambalasile tsindaya tsakwo kwasutile bibindu kumunwa kwago.

Ka metsi khundulo khwako khulikho kumuyekhe, khumuyekhe kuno ba bandu balikho bakali ni balala bali mu metsi lwe khundulo bali khusuba, khundulo khulikho shikenya, shikenya shino shileyi nabi.

Mushisaali muno, mulimo bunyaasi ni bisaala bikali, umusaani yuno urusilemo i saati yewe wakhalile shisaala ni machine shyakwile asi ali khukhala tsimbawo mushisaala shino.

Ba bana bano bakali bali mushibiina, ba bana bano bikhaye khutsi desk, ba bana balala batikiyile kyimirwe kyawe ni kyimikhono baloleleye inyuma.

Kumukunda kulimo bilimwa ,umukhasi yuno walimile walwile wareye imbako asi khulwe bulesa bwesi abele ninabwo ali khunwa kamesti khukha liter kumi ,umwana wimile witikiyile mushibuno abonekhana nga nio umurereye kamesti kano.

Umusani ukwarire ingofila khumurwe, ni sati iwanga wakhupile shikhalu, ali ni bibindu bye byesi abetsa bitaru byesi ali khukhwinyayisa, luwaya lwabirire mungakyi, ali ukwinyayisa ibindu bino ne wasamile imunwa wewe.

Shisindu shesi babetsa bulayi shilikho bulowo, bulowo buno buli busesaba ,ishindu shino shili mu ranji imali bashi'rawo

Babandu bakali bali akhuundu isi bwoshela bibyuuma ela babasamu kimilyango ni kamadinisa, tsitsu tsingore tsa ba botokheleye.

Khatale mulimo lugudo lwabirira akari, lugudo luno lulikho bitima bi khutima, muuli tsimotokha ni tsi pikipiki tsisutile babandu. Khatale khano mulimo bibindu byeesi bakulisa muli tsinaanga tsesi basuunga ni bisaala bilimo bikali.

Ano likangilo, mwikangilo muno mulimo shishuma, shishuma shesi bapimila balwaaye, shishuma shino shili murangi iwaanga.

Shishombekhe shino shimiliwu. shishombekhe shino shibonekha nga kumuzigiti isi basilamu bisayila wele wawe khundulu khwe kumuzigiti kuno khulikho tsimotokha tsitsimikhile mungakyi ligulu lyabonekhelele khulikho lifumbi liwanga.

Kumukhosi, kumukhosi kwa maram khulikho imotokha iye balambuli, khundulo khulikho bunyaasi bunyaasi buno buli bubwoma, khulikho isolo ingwe ili khukyendela khundulo mu bunyaasi.

Bimuli bikali, bimuli bino bibonekha bulaayi bili muranji iya pink, intsukhi ili khukwa khushimuli shilala isusunemo butokote, butokote bwesi iyetesa khukhola bubukhi bwayo

Ango ano khulusha mbakho bunyaasi taa aliwo tsitsu tsibili tsombi batsombekhela bisala ni liloba, itsu indala babimbila bunyaasi ikyindi kamabati ,khunduro khwe tsitsu tsino khulikho bisala.

Babandu bakaali bali nga abali khukyamukho, umundu uwesaani mutwela uli ni mbeeta khumukhono kwewe ni bupangiri khumikhono wasutile shipande shesi bawandikhakho END SARS NOW wasamIile mukhanwa mwewe ali nga uli ni shesi ali khukanikha.

Khwingulu khulikho lifumbi lyabowakile inyanga yakwile elah kumumu kwarandarile kwosile khumetsi kametsi karandarile khumetsi khuuno khulikho umundu wa'ambile kumukango alikhupa kametsi lilyato linyalise khukenda

Kametsi ,kamesti Kano kamakali kamesti kano khulikho lilyato lyesi babetsa mubisala lilyato lino lilikho babandu omundu mutwela wa’ambile tsinyeni wawanikhile mungakyi ukundi wa’ambile kumukango isi ali ukhupa kamesti ilyato linyalise khukyenda.

Kamatete Kano bakakhalangile elah kabonekhile nga kanulile, kamatete Kano bakalanga bari tsisebene

Kametsi kamakali ,khumetsi khuno khulikho kamaato kamakali ,khungaaki khulikho binywinywi bili khupamburukhilakho ,mungaaki mulimo ligulu, lifumbi lyabonekhelele khwi'gulu

Lugudo lwo chorus khulikho bitima muli imotookha ni tsipikipiki ,tsipikipiki tsitsindi tsyemikhile lu khundulo ,khundulo waliwo bibyuma byesi bosha ni bibyombekhe

Umundu wakwarire i'tshirt indeyi kamakhono iye blue ni khapangiri khumukhono kwewe ,wa'ambile ingofira ni kimikhono kibili Ali nga utsya khukwara ,kumukhono kumulala wa'ambilemo khatimba khawamba tsi'ngeni

Kamakhono kakwarire i jacket,i jacket iya blue, umundu yuno wa wambile inyeni ni kyimikhono kyewe, inyeni yino ilikho butonyesaka khumubili kwayo, inyeni yino ili nga yesi bamakhwamisa mumetsi ,nikametsi kaliwo.

Bisaala, bisaala bino byamiliya ela bya green bilikakho ni busafu, bisala bino nibyo byesi balanga bari bamboo.

Kametsi khumetsi khuuno khulikho i'lyato khu'lyato khuuno khulikho umundu ukhuchesa ulikhuchesa, khundulo khwe kametsi khuuno khulikho bunyaasi nishishombekhe, shatayii waliyo lunkinki ni kamabaale byabonekheyeye.

Ango ano aliwo itsu isi bombeha ni kamatafari, waliwo umukhana uwikhale walambisa watila kumukhono kwewe khulusaya ni ukundi kyimikhono kyewe wekhale kyatilile imukongo ,ukundi wakonele kyimikhono kyewe kyatilile imurwe

Mushitsakha muno mulimo busala, busala bwabowana , khukhasala khatwela khulikho khanwinwi, khanwinwi khano khamiliya ,khalikho tsirangi tsingali muli imali, iya blue ni imbesemu

Lugudo lwa korasi khulikho bitima muli tsi pikipiki ni shi mootokha shi lorry, khu shi pikipiki shino indala ilikho umusani ukwarile tsingato ni tsisokisi nimbale imali ni saati iya blue

Khatale isi bakulisila bilimwa muli kamawondo, tsi'watermelon, kamamwa ni bibindu bibindi, mulimo babandu bakulisa bibindu bino, khungaaki babimba ntundubali oba tsimanvulu niono sinyifu sibewo shatayi waliwo shishombekhe siliwo

Tsikulukulu batsiboyela shiyu shatsyo baboyela khatimba khungaki barakakho bunyaasi. Shatayi waliyo bisaala bikali.

Imotoka iye balambuzi yimikhile ano, iburangisi wayo waliyo ishombekhe shileyi batimbakho MTN ni Airtel ,khunduro shatayi waliyo ishombekhe shesi bombekhela kamabati ni bisala.

Kamesti kamakali khunduro shatayi khulikho bisala ni lukyinji, babandu balikho babili ni umwana mutwela ukwarire ingofila iya blue umwana yuno wasangalile waambile inyeni ,inyeni ya’tsugwalile khukha kuwa khe kumurobo abonekhana nga amakhukyamisa mumetsi.

Umukyalama wibuwele shitambala khumurwe ni blouse imbesemu witikhile ibafu iye rangi iya blue, mu bafu yino mulimo tsisowani ni bikombe bikali, witungelesele khumurwe ali khukyenda ninabyo.

Umusani wakwarire ingofila khumurwe kwewe imali, wakwarire ni isati indeeyi kamakhono ni tsi glove mungono mwewe, umusani yuno wibuwele i mask imolu wewe.